mbungo ndam teen ten refuu comme produit fee aussi fo urée "engrais aussi fo nen cim ke daal nen ax ke i njega ngaan daal wax deg yala xa i mbago ndeta paax me i ndef na
i comme no ax ke ax ke manaam ko o reta o jikin wala ax ke kaa te soɓaa yee ko o jel bo pare sokoy greñe in wala Déthié nama fi taa ax keene
ax ke a jega keete kaa i njikan wax deg comme nen tomate fee kaa i njikan aussi batañsa fee kaa i leeh leeg o ga o xao le te reend u o axo miñu wax deg o greñ tee mais kaa i njikaa moom wax deg kaa i njikaa batañsa kaa i njikaa ax ke fop daal parce que soble kaa i njikan njik batañsa njik tomate njik jaxatu fee njik batañsa keene taxu i keene taxu wax deg tiye ɗom na in lool lool daal
i ndax boo fa ndiiki bo o ndeeta kee ando naye tenr refu calel maraichage a yaaca o jeg probleme ne leyta noona yaam koy bo ando naye jala bo teg ataque a gar a yen teen keene lakas a rimaa nang kaate empecher ang kam empechement feene te empecher ang manaam nama wañka ndax kaa wañaa ke ando naye ten refu fa ndim fee wala boogen kaa xana rim neete waritna rimit ndaa kaa motkee wala nama demo'ooru Déthié
i kaaga jega neno ga'a attaque fe rokida nga to o niid no ga xana yaqa yaq ndaxar ne sax ne ima tima le mais a wa reta ret baa yaq ndaxr ne sax
attaque nama gar taa no ndaxar ne
attaque ana ref na xa qoɓa xe manaam no cer ke a naa refaa na paƴa ke parce que a refa ne refna took naxa qoɓaxe a fele traiter parce que xaye a refa nga nen pichoron yo a traiter aan te xon a refa nen acardien a jega accro kaana leyel accro produit faana leyel accro a refa yee wagiro daawit accro parce que a cher a waaga waand produit fee na leyel pachan fa manette fo souffre o fiya ngaan en generale o traiter taan no ten semaine nene naana gar o traiter in sincerement kaa xoola
axa kon bo xendo goona comme ca ne ley toonga teen ndimbal attaque fa yeene daal ban produit ten refu fee ando naye ten oƴo o choisir pour waag no fi o maaga bo ande itamit ata ke galang koor kee ando naye ten ref ndaxar ne fo yit o rimole yaa o kiin a consommer na o rimole
i ndingilo in moom wax deg xaye xaye i ndeta ndet boo wara fa timalaaa desice fee moƴanu in parce kaa a refaa yitam methaphose fee te ref de Methaphose fee fo parmine fee fo manisouffre keene i njega ngaan i njang mais kaa o fiya ngaan ko ga'a de mbi'a nong teen il faut quinze :frz jours avant la recolte o arreter :far in quinze jours bo jotaa recolte mais a refa nen desice fee kaa chere i mbeera no ndaaw a chere a trop ndaa meene o xeene moom o traiter a ngaan trois jour quatre jour waaga no utiliser i ten taxu tena moƴaa
bdax ndax i tamit o Déthié ga'iro yee comme ca wee ando naye den ndefu comme vallée meeke Ndiomb ndax nu njegee ben comité naa ando naye rek nu lekalo a boo mbaago ndiisa probleme nuun nan nena Etat wala bogen nu ndisano yo homme volonté kee pour de yaaco ndam taa nuun no vallée fee comme a qooq ƴiiɗ a jega meen o njiriñ
i a jega GIE leŋ na i organiser na te leyel GIE Ndomsuma i ten na qooq njind a yond nuwa maana no we fog na na qooq njiind GIE neene wax deg yala gagum ren i njenge a kene don no engrais fe coxit eena teen maana de mbi ina daal a coxit ina jeg aam teen to ten i utiliser tu a qooq njiind in ren o ndeeta nga
i kam adaxa leene ndax boog fagun faak wala bogen ren ndax nuun wey yaakaara yee xanu ndaawo yo kee ref ina DOn feene nu ndaaw ina yo wala bo gen don feene nu ndaaw ina yo yeenu ndawuna yo rek maaga a waagu waago dey wala kaa refa chaque o xiid de atidana nuun oyo
no engrais feene te ref engrais feene coxit eena me reno ren fo urée fee ren rek a mosu gar no in itam i Etat coxit un manaam a subvention nen an in ren i a fi kene i mbi kene manaam a xot transport a xot keene a rabid transport iin nangam nangam keene daal i mbi aan
ndaa nu nana fufe yitam no Etat manaam te leyee nete fi'it uuna xana mbaato num tooxid meen yaam fop no ndimle a waru waro mbaato o galoox
wax deg sincerement nana filinum moom oui wax deg nana fulinum nan angaan yit kam leykaa yee carrement xana garaa mais daal i nana fuliran in moom in way moofa daal njalaa yond nuwaa cunga xaa damit na in
i i nd=gar kaa no ke ando naye ten refu bo fa ndiiki roose fe parce que a jega wee ando naye boo de ndoose a manaam kaa de njega bassin wene a saqaa ke ando naye ten ref machine a pompe wene yitamit too yoq we kaate ndokaa no kee ando naye ten refu a kambale a ndoose a ban moyen ten moƴu o ñof no roose fee fo yitamit ban moyen :gfra ten moƴu faax roose naxa pasango xeene Déthié
a vrai dire roose fa neene moom instant kene lnace fee xupu teen ten ref xot machine ne xoto rakoorole apres joxoñ mais a jega pomel ten moƴu melange directemnt fo o raakolo le moƴo parce que ana woqa pind ke ñaare i ndaa koy ken moƴna roose fee moom avec sincerité xa tosoo surtout oignon sutout soble soble moom o buga ngaano jeg a tos o roose it kan mais o lance moom en general mu fita noona soble jegiro te kee bugoona i
ndax njim deɓ a jamba o lancer el sax
njim deɓ moom jambee maios kum mete ref na kaa i layaa ye kaa i ndef no developpement to aussi kaa i ndef no camano kaa ando naye kaa yoomb na rek i ndeeta yo kaa i lance a cim teɓ ke mais mi moom wax deg yala mi jambi num mi moom en general kam garaa jimbin une semaine fi'in bata geenu baa deki im xooxin soo fi urée es andaa njuf quinze jour fi engrais soogo commencer lance an to aussi naa lance an itam i ndeta bom ga tee tig sincerement je prefere lance tan o pomelo le
i ndax ndax boog boo fa ndiiki qol le ando naye Déthié tena xooxa kaa o loyer a o qol le wala mene moom o Ndiomb mu daawona rek par exemple waaga o ret xoox wala boog o qol la andaoo naye o qol la Déthié a jegood na a refu wala comme ne lay ta noonga ley toonga ten rek ko loyer an
xa'a loyer iim sax don Marocain yoo mi ref me ref ma meeke manaam in wee ando naye ka i ndeto gu avanture iye oogu manaam njal kaa yo ndeta ngaraa to o ndeeta nga kee i njalo gina saxaa lakas i Developper oogu ngaƴa saax in ten tax u im jeg iim o qol de laac aam participation pour a kayit o qol le yiin keene pour de mbi'in daal pafa o qol le daal don marocain ne daal yeete garna neene aprés cinq mille i cooxtu participation cinq mille soo i ndenga nel parcelle pour njalo yo mbaago moof parce que mene o leya nga rek e ngar yo to laaciro dara fop kaa ngar kaa to meene waag kiro an exactemnt wee mbung na fo wee mbung na njal mais xaye o gara nga ley ati fiyo ndik oxe bug na jal xana jambo fi aussi selection ne neene yaac retit comme in kaa i ndeto gu ngaraa
ban ban kene avantage ga'oye a qooq njiind a jegaan fo yitamito developpement fayum yaakaro ye a qooq njiind a naanga no fiya mene pour a yaaco teye jeunesse ne meeke Déthié
i wax deg yala developpement ne na qooq njiind a maya parce que pin mayu kee tabaxa meeke xaye a qooq njindale yoo naak mayu le i njufa a qooq njinda leyo nene o ga; aa pis fa a sartes nene a qooq njindale coxaxamo ten yaam teen im jala aussi ten andum yit wax deg ten andum andiim lakas a refa nga nge qoox njind gar ndiiga ret im gar no ngol ne xooxik gar teg njiinda rok im gar no fo ngur fee daal
kon maana xaye i mbaaga ndamo ye xaye wo o njiind no saate fe ten moƴa nong fuuf a jeg calel jal kin o ndakaru
o ndakaru moom leyim ma mayu parce que o calculer a nga a Dakar xaye ne waago nga ley o jalama comme exemple parce :far que :far xaye oxeu rab deerona o ngool cinquante mille xaye jalang kirang suposons xaye o rab dange o ngool cinquante mille loyer a ndoq quinze mille bugo ñaam fogame mbinun xana mbugoyo depense te foña den i keene taxu mi sincerement sutu jalik daal kam fooge jal meeke no saax in im jala nga no maraichage fee xan wiina inoor maana a ngot no gancax fee o njirñu teen en meme temps xam jiku teen jeg te recette i xaƴa yit koy nene kam meene kaa i ndeta fo ngol ne kaa i mbiya comme genre loyas parce que xaye o suta ngiran comme luyaas xano bug fumier parce que sincement i njege fumier fa ndoyu mene waag kino jeg xano fiyan moteur ne genre luyaas si non moteur ne yaq wanga aussi waag kiro jeg moteur wo fo xoxof xana jeemo sut salaire o calculer a ngaan koy neene a xaƴa jombil o jeg benefice mais jombula perdre parce a refa sutaa keene fop waroona sutt bo njut bo o calculer daanaka kee frais oona a bugo yoq kam faa mba te bugo fod tee net anda ye pertement yoo jegiro benefice ten taxu koy oxu damit na in koy boo i ngeenu bo mbaago investir kaa ando naye o feet xan i mbaago suta atee benefice xana moƴna in lool i
keene tig cegu solo yo kon andaa ye a paaxa paax avantage fee no njiind ne na qooqale a jega o njiriñ meeke no vallé fee nuun ndaa a jega o njiriñ no caate ke ando naye rek xa teɓanoonga xe kaa te mbaf toogu meeno yo a ndeto yo o ndakaaru pour a njaliko yo maaga kon waaga o leyee mene ando naye ten refu saate fee a jega kaa ando naye a waaga geek meen xa caand xa koora xe to ndet ke ndakaaru keene a refa tiya ando naye tig cegu solo yoo ndaa kam a qooqa leene comme avantage feene a jega teen Déthié manaam pompe fee o roose ta manaam pompe fee gazoil o roose tan wala essence o roose taa bo fa ndiiki
waaw instant kene moom pompe essence saqum parce que jega fuliim doole jiko pompe gazoil mais pompe gazoil moƴa naxam gazoil moƴu saqan xaye o ndeeta nga ne waago nga ley moteur gazoil a chere a mais kee o dox kaa no essence dans quinze jour mais bo'o leya a refa gazoil un mois o dox kan kon gazoil moƴu na in i en tout cas daal ndamit na in coté leene i njeng no gazoil yaam essence saqum wax deg yala
kama engrais feene ley oona sank engrais fee manaam fo fumier fee xar refu teen ke ando naye ten moƴo o ga'e ten moƴu o faax no kee ando naye ten refu gancax fee a moƴo faax itam no cipaa ndaw faa no fandim fee fo yit a moƴo faax no xa puda xe no wiin we ando naye yit dena consommer kano yo Déthié
i meene moom i ngaada nga mene kaa i boog ko leya sutu chimique ndet bio a ref ke o leya parce que xaye bio fee moƴu no doomu adama parce a re angaa chimique fee ka pratiquer :far tel neetee warit na jege probleme mais chimique fee ko fiyan leyele 15 jours avant la recolte ndiiki wo o gar xaye woq xaye rooga feed o traiter bes fee woqit ooda daq wiid o woq kon dejas jegiro sax une semaine
yaam une semaine of a moin a sax un jour kon donc quinze jour :far ne'a taan ten waralu ndiiki o traiter a ngaan gancax fa yeene kaa xar naa produit fee en general o reta nga no waañ ke na xa qundo xaxe baa njaw na ko ga'a te fi a qerit a yeeq took fee de ndam tid ee diwliin fee yo ree diwliin fee produit fee yo ten waralu en general o ga xaye ko ga'a a qind ina ke neɓaana o jek a jeki a caf ina ke ɗomaa o won wanga damtid ceres ke fop kaa ɗomaa to pourtant o fond xa mujit kaa jeg probleme ngang estomac mene ke gaa ɗomaa estomac fop calel ken produit fee yo parce que produit ne rawa automatique nen tache diwliin faa toqna fiyaa a toqa nga a yaajan a toq a yaajan a miñangaa awaa ret baa yaq mayu no cerof mais refa coté bio fee ten sincerement oxey jal tel fumier ndaw mokmok a kaagaañ fo o xomb niima lene o ndik o xeene xaye meme produit bio fee o fiya ngana xaye traiter in ndiiki ndiiki ndiiki a fel nga o woq te ndiiki ndiiki o woq njax to fi kirang dara i parce que ten ne waraa ten kaa raxaa insecte ke ten taxu sincerement culture bio fee moƴu temeri yoon mais produit bio o buga ngano jikik to waagino jalan xooxof kaa chere to aussi mene jegiro marcher bio parce que bio kee wagoona jal no chimie xaye te yaaj waagino bio parce que nee o jalika laŋ ke taxu waag kino yaam bio xaye ko gar kaa watin laŋ kene ando naye a jega o ndiq manaam (?) a fertiliser kee farna took a qicin bo daaw kee yac na ndeng keleer o soogo teg niimof teg fumier of fi ndawof fi mokmoko kagañof gabin so daq niid ndaw keene kene ke laŋ keene ando naye manaam den mbaru took o soog no dak niid o dak niida ngaan so wolba diku koy jim suuy kene took fee fumier :fraret 15 jours kaana nanda wee un mois jegu te aussi o buga nga cent pourcent bio aussi xano ret no laŋ kaa ando naye mosee fi;e engrais chimique si non xano fi trois ans kaa ando naye manaam laŋ keene mbi eena engrais chimique ko xelko xaƴan te njar o xooxin daand le mbis engrais fee a puus engrais fee trois ans engrais fee xool o soogo waago jeg maaga bio cent pourcent waaw
joko njala bo fa ndiiki im leya nouun ne oxey o yoonit na xaye koy comme emission ne oxe refa Déthié Diop a refa yi tamit a qoxoox o maak a far no kee ando naye ten refu no jardin ndaa bo faa ndiki rek Déthié bo retoona no kee ando naye ten refu roose fee andaa a jega wee ando anye kaa de preferé oyo a nddose aayo ay quatre :far heure du matin :far wene preferé a ndoose aayo yaa ando naye reooga feeda bee qac im laam tang roose carrement heure num ten reu ne ando naye tena moƴu a faax pour rek gancax fee ando anye neen a moƴu soxla it foof le
i roose moom oxey moƴta toujours mee ando naye ceeƴne suma fulee mene moƴtu manaam na waago nga leye xaye ke xot toona 6 heures dub matin daal bo yaa rooga feed kaa bo neuve heure a waaxa mais a reta nga bo ceeƴne sum aussi moƴe quoi leek leek koy kaa i mbiyan yaam o ñak pexe yaam xaye o gara nga laŋ ke kaa sumaa o yipa ngaa foof le a suma na leene laŋ ke kaa degager u kaa ko ga'a te fad a qoɓaxe dejas a qoɓaxe kaa reta a sumaana leene foof le fadaa a sutaa chaleeur fee te degager a laŋ ke ka retaa baa o ga xa qoɓa xe commencer a furi dejas kon jir oxey rokan to wo wona creer a nan jer le mais a refa na ɓuɓale o roose angaan kaa yoon kaa fa ɓuɓaniina le a ɓuuɓa retaa keene taxu wax deg yala roose na ɓuuɓa le moƴu i
manam roose na ɓuuɓale ten moƴu fo yi tamit genre foof le manam kaa de leya demi forage wene a preferé a mbaqino yo a ŋas kam roose fa yeene bo te refna yee ko roose ta kee refna forage fee par rapport fo roose fe ando naye a ŋas unique o ndax a jega difference :far
waaw a yaaca jeg diference nanum ngoor ke leya parce :far que a ŋas saqum parce que kee tax na de layaa ye a jega difference kaate forage fee kaa xooɗ kon difference fee ten refu no consomation fee aussi nap ke mbogiir kee yo parce que waaga daaw nap naa fel na lool fo forage? fee waaga depasser nap neene mais a refa nga ŋasale comme doomu adama na gasan rek a reta fo ten awaa ret bo foof le may waag ka tiran o depasser te xaƴ daal i meene aussi ana jega difference meene parce que foofi yit awaa fel na yer to felke no gancax awaa fendar no yer ta fel no gancax
keene xar refu kee ando naye yaakara yee tena fiyan no foof le maanam te fel no gancax fee to fel ke na yer wala te fel no yer to felkee no gaxcax fee
keene o xey refa no nape kee ando naye anda gancax nene o ga'a ka jeg kaa te soxla na foof le wa no jeg boto doy to fofo felo fe jeg kiran bo booba koy meene o jima nga o xaana jim facilement o xaana kaa retka xaƴong o damtik cimes kemi kaa njir dam laŋ ke njiru affaire keene si non foof le jem foof le yit awa jem a jega naate jem taa yitam waaga xot kom ñaax o fi'in kam te xanj o roose a refa lang ke njemu moom leŋ rek waago fi ndeet culture kaa sand na fojem o fi'in maaga mais a refa giran wagirano jirñu dara
ndax nue nemeku xo'ayo comme ca no vallée nuun fene coté kaa ando naye a naanga o suƴa yo fojem yaam kaa i mbaralo nana yee coté ke meeke ando naye kaa yaaco damir fo'o maago leeke na Fatick manam tanole no Fatick a jega yumb na ando naye a yumbooxaan baa fadida coté kene ndax coté vallée fee Ndiomb ndax a nanga ndaawayo no fojemo leene wala
i coté nene jega coté sereer maate leyna yee a daawa no fojemole moom meme a jega copain eso la refna mene Ngomees a jega ngas mala te leyna yee kaa jem bo xa saaqu ñaax i ɓek'uma mais sincerement oxey jala teen o ndik i mais o nana nga fojemole kaa jeg periode naa ando naye a refa fojemole foore waga mo jal manaam comme hivernage ne neeke nding ne refna anda fofo mayu le teɓale kaa desalé an nddiki a fi'a ngaan nenee waaga profiter oox jim meene cour ñofu nene tomate iin keene anda tomate a ñofa fat fat trois mois o fadid ret xaƴin mais o jala ngaan rek nene ka somb kaa ndiing ne arreter fojemole commencer suuƴa ngaaya o ndik ku o jimba taa mayo xana yaqu kaa
i manaam taxar keene ten refu weenu njima nan nena tomate yiin soble yiin chou yiin bagage keene fop poyum matiere numn teen damo yee ten moƴu sand kee ando naye ten refu a sumaan meeke coté nuun pour rek boo ando naye ndimle a gara xaye pour o coxel no ax keene ax ke ando naye deno choisir kaa yaa ando naye periode a sumaan a refu
manaam comme heure nene i tolu na qwax deg heure neeke kaan i yombu njal waaw batañsa jaxatu heure nene o ande o ndiing ne i ndooka fo ten i yaam heure nene en generale yoq we kaa soɓa jaxatu den a findaa de o fiya ngiran koy heure nene parc kaa ande a teɓale ka gar kaa soɓin meen o jimin kama teɓale mais a refa yee ko jimin avant te deɓaa recolte iroo ndax te findaa kama teɓale a deɓangate en general piɗ ke kaa yenaa parce que neno o ga'a foofi teɓ kaa jeg asib to aussi jaxatu kaa ref ndaxar na ando naye den fo batañsa a deɓange ƴufi laxad manaam ƴufi ret roose in o roose andi ran acide feene na yoona fo a teɓale ka yomb no yaq lool
kon manaam a teɓale daal manaam naange faaxa bo lool no ke ando naye ten refu cim keene kam ndiing ne
wax deg yala o anange ran moom waago profiter oxa laxad kan moom sincerement o fiya ngaan pour o jeg tee moom xana ɗom axa ne yooɓa ten waralu mu retona bo heure nene o ga lujum ke commencer chere a a chere a i te aussi a cira ke comme nen fo aussi nama tod fee heure nene kaa soɓa te sonil gancax ke boo ngoor ke fop a njufat
xaref kee ando naye tena aara nemaat feene leyoona
nematood a jega produit nematicide mais aussi kaa jeg kaa na leyel rotation des cultures teno fiyaa pour o buga nga muc no nematood qolof mayke no jeg kee nematood koo fi'kaa manaam rotation des culture comme o fiya nga mene soble o watna ngaan fi mene kaani mbaa o fi mene
varieté waaw
i o wat nanga tomate o fi maaga soble mbaa o fi mana nawe nen carote o ande manaam oxey nana nen ne waag nga ley wo faa jeg na o Ndiola fo o paal xaye o paaloxe ten refu soble fee ten pelu bugu ten keete ñaama laŋ a refu a refa o Ndiola ñakatango xaye o fiya maaga tomate ten ref o Ndiola xe o watna atma batañsa meme famille yoo den mbogu keede ñama yo kon donc jik kaa gar kaa yaam o ndeta nga o Njola xe ñama meene ke re ina meen ñakatang fee ba ƴut o ata ma o lakas o Ndiola lakas jeg kate ñankata faa te ñaam na ko waro ato paaloxe te ñaam ceebu jen fee ñankata fee ɓaato suƴafula bola o diola lakas a dak wiida
waxtu fayum damo ye waxtu faaga im jima ngaan kee ando naye ten refu soble xan xa mbiya xe a moto yo nee bugta noona Déthié
i manaam o waro commande a toujours octobre parc ne o fiya nga octobre novembre te bugo mat parc Aout a un mois quinze jours a maya nga baa may te eet o jimin en tout cas ke xot toona novembre decembre bo janvier o jima nga soble waaga no jeg normale mais a partir de fevrier mars o jima ngaan fevrier mars avril a sumanale waaga no jeg koy nda xn roosefa ɗomu o fikaa
ndaa daal ay janvier fo fevrier janvier coté decembre bo janvier daal mu jimta noona meene
mene daal moƴu
xana a tane a refa nga tomate fee
tomate fee moom o saɗa nga traitement jegee probleme instant kene sax owey teen waaga no jeg mais xano jeg traitement quoi sincerement xano jeg traitement
meme batañsa fee
meme batañsa meme jaxatu traiter deg o fiya heure nene parce que a sumana lene ka inooxa fo doole
ndaa a refa nga a refa ngaa coté supame fee fogaame kaa jeg ax kaa ando naye partie ax kaa and naye den njambu yo ndiing fo partie laa and naye jambee ndiing i partie lim jambu teen
i fopo fopo fopo
no ax ke fopo
ax ke fopo kaa jeg ax ax kaa an nayee ndiinga njege a jeg ax kaa ando naye njinda jege
njinda jege
i ndikoy a refa ax ndiing ko reta ne fournisseur ole oley ne ax ndiing bugum arefa o fournisseur o serieux u a jega ngiran xana lenge jeginum a refa andino a refa and no koy a coxa ngang a paquet tale o ande ax ndiingo mbaa refe ax ndiing
iyoo i comme o nan neena mi xaye baa i noox ina a leye kaa awandiq ax tomate pour rek a fiyin no ndiing axo lum ten ref ole ando naye tena a waru waago atiid pour rek te ref ax ndiing
ax ndiing moom ke moƴna te moom mungal fee yo
megele fee teen ref wena mag na wala
i ten ref weena mag na <music> o jima ngaan heure nene apres o reta bo paam sincerement kaa moy lolu kaa gar ka normale a rim